Ame aɖewo le wɔ ɖum. Ŋutsuwo le me, nyɔnuwo le eme, ŋutsuwo bla ta. Wode dzonu abɔ. Nyɔnuwo hã bla ta, wode dzonu abɔ. Amewo le gama, wotsia tsre, amewo hã bɔbɔ.

Amewo le etɔ me, o le ɖɔ he, o lé lã, amowo hã le gbe, amowo hã tsatsitsre, nyɔnuvia le kɔ abɔ dzi, nyɔnuvia le hã le ɖɔ he, yevo ŋutsua le hã le gama, eɖɔ kuku, o kɔ ashi kɔ de nane me.

eʋu yi aɖe le emɔ dzi zɔm eʋu yike mix na cement alo kɔnkrit egbe le gamá ekpewo le gama atiwo le gama amewo hã le gama

Emɔdɔwɔlawo, ame aɖe bɔbɔ, ame aɖe do awu trɔlɔ, amewo do kuku amewo tsi astitre egbe le gama atiwo le gama, light poluwo le gama amewo le nu kpɔm wodo willington boot

Mawunyagblɔɖa ale eyɔdɔ na enuwɔyitɔ aɖe, edo awu ɣe; ŋutsu aɖe le woaxadzi ŋutsu aɖe le nuƒo wotsatsitre, amewo bɔbɔnɔ anyi, wole wheelchairla ɖe asi.

Amewo le modaka ɖem. Nyɔnua le tsa tsitre, ŋutsu aɖe hã tsa tsitre. Wolé wo nɔewo. Wole no ko na wo nɔewo. Amewo bɔbɔ nɔ anyi. Zikpiwo le gama. Ŋutsuwo le gama, nyɔnuwo le gama.

Esitsɔmɔwo. Nunɔla le etsi me zɔm. edo awu. Ŋutsu ɖe ŋutsua ɖe ha tsiatre ɖe etsia me. Edo awu ʋi. Exɔwo mu, atiwo le ga ma, egbewo le ga ma. Amewo le ga ma. Amew bɔbɔ. Amewo le nu nyam.

Nyɔnuvi aɖe le gasɔ dzi, ekɔ afɔ ɖeka da ɖe gasɔa dzi, woa fɔ ɖeka le anyigba. Edo afɔkpa, edo awu yibɔ. Amewo le ga ma. Ame aɖewo le nu ɖe ta. Amewo le nu ɖe asi.

Amea ɖewo va egaɖeƒe, ame ɖewo tsatsitre, ŋutsu le me, nyɔnu le me, amea ɖe bɔbɔ nɔ anyi le kiyɔsi me, ame aɖe do awu dze, amea ɖe hã do awu ʋe. nyɔnu alewo wɔ ɖa, ŋutsuwo aɖewo hã tsatsitre.

Ɖeviwo bɔbɔ nɔ anyi. Zikpui le gama, wodo awu, woɖo gankui, Wokɔ asi le zikpuia woakɔ, wole TV kpɔm, wò dzidzɔ, amewo do awu yibɔ, amewo hã do awu......

Ame aɖewo tso agble me. Nyɔnu aɖe wobe ame eve. Wolé nake le ta. Ame ɖeka ɖo awu ɣi. Ame ɖeka ta avɔ. Amewo tsia tsitre. Ame ɖeka lé ati atiŋkpa ɖe ta. Ame ɖeka hã lé kusi le ta. Eʋuwo le ga ma.

Tokɔ aɖe metɔwo, wole aza ɖum, wokpa nane abe etre ene, amewo le du ŋum, amewo lé nane ɖe asi, amewo do awu, amewo tsi atsitre, amewo le nu kpɔm.

Dumeviwo, wole kampeni wɔm. Amewo tsi atsitre, amewo le zɔzɔm, wodo awu, atiwo le gema, polu kɔkɔ le gema, amewo ɖɔ kuku.

Amewo le nudzram le asime. Amewo le nu ƒlem amewo le zɔzɔm. Amewo hã tsi atsitre wokɔ asi de megbe. Amewo hã do awu. Amewo do awu dzi, amewo hã do awu yibɔ. Wodo afɔkpa. Amewo le moto dzi.

Emɔzɔlawo ɖeviwo le dome, ame tsitsiwo le dome, ame tsitsi ɖeka asi ŋuŋum. Wole go dom tso yameŋu me. Amewo le nu ɖe asi. Wodo awu, wodo afɔkpa.

Amewo va eshikuƒe. Amewo lé galɔ̃nu le ashi. Woɖo lãe. Amewo tsa tsitsre, amewo ɖɔ kuku. Amewo hã le shiɛ kum. Yevu ŋutsu ɖeka le shi kum. Amewo hã le nu kpɔm. Wokɔ ŋu va gama.

Nɔnɔme tata le abe asime ene. Wodo emɔ zɔ dzi. Amewo le emɔ dzi zɔm. Amewo zɔ asiame. Amewo kɔ nu kɔ bu ta. Amewo hã Do toŋge. Amewo hã ɖo gankui. Amewo do awu tse. Amewo do awu ɣi. Wòle zɔzɔm.

Ɔfisi aɖee ŋkeɛ. Kɔmpiuta le kplɔ̃ dzi. Agbalẽlénu le ekplɔ̃ dzi. Enuŋlɔti hã le kplɔ̃ dzi. Agbalẽ hã le kplɔ̃ dzi. Nyɔnu aɖe le kɔmpiuta ŋti

Sukuviwo le dzidzɔ kpɔm. Eɖewo lé agbalẽ laa si. Yevu aɖe tsa tsitre le wo dome. Edo awu ʋe. Sukuviawo hã do sukuwo. Ŋutsuviwo le eme, nyɔnuviwo le eme. Eɖewo tsa tsitre. Eɖewo hã bɔbɔ nɔ anyi.

Nyɔnu aɖewo le asime. Amewo le lã dzram. Amewo le tomatosi dzram, amewo le sabala dzram. ŋutsu aɖewo zɔzɔm. Wodo awu ʋi. Ame aɖe hã kɔ avɔ da ɖe abɔ. Ame aɖe hã tsi atsitre.

Ame aɖe wɔ ŋu, ede afɔti gɔme, woŋu ŋua wo ŋginia la, wole nu kpɔm ɖa. Amewo kɔ asi de kotoku me, amewo hã kɔ asi ɖo ali. Amewo hã kpla asi, amewo do dzakɛti.

Amewo le ŋiŋlem, wole bolu ƒom, amewo do awu dzɛ, amewo do agbote, amewo do agbote yibɔ, amewo tsi atsitre, amewo ɖo asi ali, amewo le blu kpɔm, ame aɖe lé bɔlu ɖe asi.

Ama aɖewo va sime. Wova nu ƒle ge. Ama ɖe lé kuku ɖaa asi. Amaa ɖe hã do abɔ la le kuku ɖeka ɖem. Amaa ɖewo tsa tsitsre, amaa ɖewo kɔ nu kɔ nu enu. Kuku vovovowo le gama.

Ashantidumetɔwo ƒe fia, wole kɔnu nu wɔm, ede dzonu asi, ede dzonu abɔ, ekɔ nu kɔ ka ta, ebɔbɔ nɔ afizikpui me, amewo le eŋuti.

Yevu aɖewo le tɔ to. Amewo le tɔa nu. Ame aɖe lé vi ɖe asi. Seƒoƒo le gema, xɔ kɔkɔ aɖe le gema, neti le gema, agbadɔ le gema. Yevu ŋutsuwo le gema, yevu nyɔnuwo le gema.

Sikakuƒe, amewo sugbɔ le gama, ŋutsuwo le gama, nyɔnuwo le gama, amewo tsatsitre le ba me, nyɔnu ale do awu dzɛ̃, nyɔnu ale hã ta avɔ dzɛ̃, eɖewo lé gagbɛ le asi, nyɔnu ale lé etre le asi.

Gbadagbawo yi le aŋawɔ ƒe, ame ɖeka etukpe lɔe, ame ɖeka lé eƒe abɔ, ame ɖeka be yeawɔ atiki nɛ. Atiwo le gama, ame ve wotsa tsitsre, wodo welentiŋbut.

Ame aɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe kɛkɛ me. Amewo le nu kom. Nyɔnu aɖe kpa vi. Wobla ta, amewo nye Fulani. Ŋutsu aɖe hã bɔbɔ nɔ kɛkɛ dzi hele kɛkɛ la kum. Kɛkɛ la nyakpɔ.

Kɔƒe aɖeme, amɔ tsa atitre amɔ le nu kpɔm, amɔ le pamplo xɔtum, amɔ hã ɖo asi ali, ɖevio le gama, ametsitsiwo le gama, yevu yevuaɖe le zɔzɔm.

Gbegadzivi aɖewo wonye ame atɔ̃. Ame aɖewo sa avɔ ɖe kɔme. Wole sebe ɖe asi. Wole ʋe ɖum. Amewo do afɔkpa. Amewo hã medo afɔkpa o.

Nyɔnu aɖe le mɔ me tsom, elé ati le asi, edo afɔkpa, ele zɔzɔm, edo awu, eɖɔ gaŋkui, ewɔ ɖa, elé avu le asi. Gbewo le gema, xɔwo le gema, atiwo le gema.

Sikakuƒe. Ame eve wotsa tsi tre. Wodo awu. Womedo afɔkpa o. Amewo ɖe ebame. Wolé kusi laa si. Wole ebame tsrom. Wobla ta. Wotsa tsi tre

Nyadzɔdzɔgblɔlawo, amɔ tsa tsitsre, amɔ bɔbɔ nɔ anyi, amɔ da avɔ le abɔ, amɔ do awu ʋe, amɔ ɖɔ kuku, amɔ bla nu, nyɔnuwo le gama, ŋutsuwo le gama.

Kɔƒe aɖe me, nyɔnuwo le gama, ɖeviwo le gama, nyɔnu aɖe lé agba le ta, edo sikɛti, ebexɔ le gama, wokɔ ebe kɔ tu anyi, anyiŋaxɔ le gama, Ebli le gama, Ebleawo shi.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ. Ekɔ etsi na amedzrowo. Nyɔnua ɖeka xɔ etsi hã nɔ nonom. Amewo hã tsi atsitre. Ŋutsua ɖɔ gaŋkui. Aŋaŋadzi le ga ma. Wodo awu. Ŋutsua ta avɔ.

Amewo le modzaka ɖe, amewo bɔbɔnɔ anyi, amewo le asi bɔl ƒom. Amewo kpla si, amewo tsia tsitre. Ame aɖewo ɖo asi ta, ame aɖewo ɖɔ asi ali, amewo do awu ʋi, amewo do awu yibɔ ɛ

Amewo le vivi ɖum. Wodo awu, ameow le nu kom. Wodo asiwui, sinoo le gama, egbewo le gama, atiwo le gama. Wodo awu titi.

Ame aɖe le ya xɔm le etɔ to ele awu he gɔmɔ, eneti le gama, eneti ɖewo kɔ eɖewo hã le kpui, etsi le gama, ele ya xɔm, ebɔbɔ nɔ anyi, edo afɔkpa.

Atikutsetsewodzraƒe, maŋgɔ le gama, akɔɖu le gama, aɖiba le gama, akutu le gama, apple le gama, anago le gama.

Ɖevi aɖewo ku. Wonye sukuviwo. Wokɔ wo ɖe aɖaka me. Woƒe dzilawo le fima. Amewo le avi fam, amewo do eju wu vɔ. Amewo do awu yibɔ, amewo do awu dzɛ. Sikuvi ɖeka tsia tsitre.

Atikpakpawo, wonya kpɔ, wokɔ ɖe kɔ kpa ekplɔ, wokɔ ɖe kɔ kpa zikpui, wokɔ ɖe kɔ kpa wɔdrop, atiwo le gama, exɔ me nyakpɔ, akanewo le gama, wole bibim.

Ɖeviwo le fefem. Wolé atiŋuwo ɖe asi. Nyɔnuvi ene wobla ta, wodo awu. Ŋutsuvi ame etɔ̃ wole enu kom. Wodo awu, wodo afɔkpa, wotsi atsitre.

Amaɖowo va awu sime, amaɖe bɔbɔ nanyi, amaɖɔwo le zɔzɔ, amaɖɔwo tsatsitre, awu vovovowo le gama, wo do afɔkpa, amowo wɔ ɖa, amowo do awu ɣee, amowo do awu yibɔ.

Xɔsetɔwo wonye Fulanitɔwo. Amewo hã nye awusatɔwo wole gbe dom ɖa. wodze klo. Amewo hã bɔbɔ. Woɖɔ kuku. Amewo kɔ ŋgo kɔ to anyi. Gbedoxɔ le ga ma.

Nyadzɔdzɔgblɔlawo, wokpe ta ɖe xɔ aɖe me. Ameyibɔ le gema, yevuwo hã le gema, amewo bɔbɔ nɔ anyi, amewo tsia tsitre, ame ɖeka le kɔmpita dzi, ame ɖeka tsia tsitre lé agbalẽ ɖe asi.

Emɔzɔlawo woɖo keteke. Wo sugbɔ. Amewo le ŋua ŋti, amewo hã le ŋua ŋku me. Amewo hã le ŋua dzi, amewo hã tsia tsitre, amewo doa wu, amewo ɖo kuku, amewo do awu ʋie, amewo do awu yibɔ.

Ŋutsu aɖe le moto dzi. Ebla atikutsetse ɖe moto dzi. Ele moto dom. Edo afɔkpa. Eɖɔ kuku. Eŋu aɖe le wo megbe. Eŋuwo sugbɔ. Eɖewo le yibɔ, eɖewo le dze.

Emɔ zɔ exɔwo domẽ, amewo le mɔdzi, exɔwo sugbɔ le gama, atiwo ha le gama, exɔkɔkɔ aɖewo ha le gama, eʋuwo ha le mɔ dzi zɔm, amewo ha tsa tsitre, wódo awu.

Ame aɖewo va ega ɖeƒe. Ame aɖe le enuŋlɔti ɖe asi. Ŋutsu aɖe ɖiɖi abɔ. Ame aɖe le ageɖemɔ ɖe asi. Ekplɔ le ga ma. Amea ɖe hã le ega ɖe asi amewo tsi atsitre, amewo ɖo kuku.

Agbleŋtidɔwɔla aɖewo wova gama su, fũuu. Amewo tsa tsitsre. Wokɔ agbleŋudɔwɔwɔ vɛ. Amewo le nu ƒom. Amewo ɖɔ kuku, amewo do awu dzẽ.

Amewo le mɔ zɔm. wole eŋu me. Wole tsi kpam. Drava le ŋu kum. Ame aɖe hã etsitre ɖe eŋua to. Galɔni le ŋua ŋuti. Wokɔ zikpui ɖe eŋua me. Atiwo le eŋua ŋuti.

Dzixɔsetɔ aɖewo, amewo bɔbɔnɔ anyi, aɖewo le tsitre, elãwo le gama, avuwo le gama, atiwo le gama, wobla ta, ame ɖɔ kuku, eɖɔ kuku dzɛ.

kpovitɔ aɖewo kpakple dumeviwo wóle enyà hem amowo dó fɔkpa amowo dó kuku exɔwo le gama egbewo le gama amowo zɔzɔm amowo hã tsatsitre amowo le emɔƒonu la si

Modzakaɖeƒe. Ŋutsu aɖe le wɔ ɖum. Ede dzonu kɔ. Nyɔnuvi aɖe hã le wɔ ɖum. Ede dzonu kɔ. Ekpa kɔ. Etsɔ afɔ ɖeka yi yame. Yevu ŋutsu aɖe hã le gama. Elé emɔƒonu laa si wòkɔ le woɖemee. Etsa tsitre eƒe dodome klo

Aƒeme, exɔ le gama. Zikpui le xɔ me. Ekplɔ le xɔ me, avɔ le em, akeshia le eme, edzo le me. Exɔ mele ʋi.

Ƒome ɖeka wo le dɔ wɔm. Wode enu si. Nyɔnu ɖo kuku. Ŋutsua bɔbɔnɔ anyi, ɖeviwo hã le nu kpɔm. ke ŋutsuviwo dze klo egbe le ga ma wo le nu ɖe asi.

Ehadziɖe ale, amaa ɖe le dziŋta ƒom. Amaa ɖe hã le piano ƒom. Ŋutsuwo ɖe me, nyɔnuwo le me. Ŋutsua do kotu yibɔ. ŋutsua ɖeka hã do kotu dzẽ enu yibɔ lee me.

amowo le nuɖum wó bɔbɔ nɔnyi ameɖe le gasi lasi ameɖe hã le ŋuɖuɖu lasi ameɖe le ŋuɖuɖuɔ kam ebli le ŋuɖuɖua dzi ekplɔ̃wo le gama seƒoƒowo le gama zikpiwo le gama

Ɖevi aɖewo le eŋiŋlem. Ɖevia ɖewo kɔ. Ɖeviawo le kpoe. Ɖeka lé afɔkpa laa shi kɔ le wobɔ nɔewo ɖemee. Wotsa tsi tre. Eɖe do afɔkpa. Eɖewo medo afɔkpa o.

Nyɔnua ɖe le nu ɖa. Ebɔbɔ nɔ anyi. Edo awu wobla ta. Anyiŋexɔ le ga ma. Ele enutɔnu la si. Ate le le ga ma. Ekplɔ le le ga ma. Ehe le kplɔ dzi. Ekɔ gaze ɖo dzo dzi aka le eme.

Ame aɖe tsi atsitre ɖe ketsifɔ dai. Ele aŋɔ sim ne exɔ. Exɔ nye agbotixɔ. Amewo hã tsi atsitre. Amewo hã le enu vovovowo wɔm. amewo le enu klam ɖe egli ŋuti.

Mɔdolawo, amewo le sofi ɖe asi, amewo do awu trɔlɔ, amewo do do kuku, ŋu le gema, ŋua le ʋie, ke le gema, kpekuwo le gema, atiwo le gema, tsi hã le gema.

Edɔwɔlawo. Ame eve le ga ma. Eŋu le ga ma. Edo afɔkpa. Wodo awu, ame ɖeka bla ta. Gakpowo le ga ma. Wɔyakawo le ga ma. Edɔwɔlawo le ga ma. Sabɔd le ga ma.

Amewo le modzaka ɖem, atiwo le ga ma, lilikpowo le ga ma, etsiwo le ga ma. Amewo tsi atsitre, amewo le wɔ ɖum, ŋutsu aɖe le ga ma wodo awu. Ŋutsu aɖe le ŋu ƒom.

Etɔto, ŋu kɔkɔ aɖe le gama. Wowɔ blidzi kɔ zɔ eshiɛ dzi. Emɔ le egɔme. Atiwo le gama, ekpewo le gama, egbewo ha le gama. Gama nya kpɔ.

Ameɛutidzɔla ɖewo yiwo ke nye Kpovitɔwo. Wodo afɔkpa. Wolé etu laa si. Yewo kɔ tudzrala aɖe le wo megbe. Amewo hã tsa atsi tre le wo megbe. Atiwo le gama. Amewo lé nu le ta.

Tsi le gema, atiwo le gema. Tomeŋuwo le edzi. Xɔwo le gema, amewo le gema. Ŋua ɖewo le ʋie, ɖewo le dzɛ̃. Ɖewo hã le zɔzɔm.

Amewo le gãsɔ dzi, wole gãsɔ dom, Gãsɔ eɖe le dzẽ, gasɔ eɖe le yibɔ, wo ɖɔ kuku, wo ɖɔ gaŋkui. Egbe le gama, atiwo le gama, gãsɔ zɔzɔ.

Nyɔnu aɖe tsa tsitre. Elé enu ɖa si. Ele xɔme. Ele nu kom. Edo awu. Fon le egbɔ. Agba hã le egbɔ. Seƒoƒo hã le gbɔ. Ekplɔ̃ le gama

Sikakuƒe, amewo le gama, amewo tsatsitre, ame ɖe do awu yibɔ, ame ɖe do awu gbemumu, ame ɖe bɔbɔ, amewo lé sofi ɖe asi, matsin le game, amewo hã le eke ku.

Dɔyɔƒe nyɔnu aɖe bɔbɔne anyi, edo aprɔn, ekɔ nu bla ta ekɔ nu bla nu edo awu dzɛ̃ ebɔbɔnɔ zikpui dzi. Nyɔnu aɖe hã tsi attire, edo awu ʋi akɔ nu bla nu etikewo le gama, ekplɔwo le gama, agbalẽwo hã le gama.

Dukɔme tsitsi aɖewo wo tsi atsitre. Wode nu abɔta na wo. Kpovitɔwo le ga ma. Ame aɖewo le woƒe megbe. Wo le enu kpɔm. wodo afɔkpa. Wodo awu yibɔ.

Nuɖuɖu, woɖa abladzo, koklozi kple ŋu elã kple ŋu, woku ami dze trɔ ɖe edzi, nuɖuɖuɔ le agba yibɔ me, able le eme.

Amewo le nusrɔ̃m, wole kɔmpita dzi, amewo bɔbɔ nɔ anyi, amewo tsi atsitre, wodo awu amewo do awu vovovowo wole kplɔ ŋuti, amewo hã le nu kpɔm, amewo hã le nu srɔ̃m.

Ghanatɔ aɖewo kpakple yevuwo woƒoƒu ɖe teƒe aɖe. Wole modzaka ɖem. Ke ne ŋutsu ɖeka le nɔvia ƒe abɔ wole kuku ɖe asi. Amewo tsi atsitre, amewo bɔbɔ.

Sika ku ƒe, amewo le gama, ame aɖe dze klo, amewo do awu yibɔ, amewo bla ta, amewo le sofi ɖe asi, amewo le ke kum, amewo tsia tsitre, amewo do afɔkpa, amewo do wullinton boat, amewo do awu tse, amewo ɖɔ kuku.

Dzogbedzi, tsi mele gema o, sɔ le gema, gbewo le gema, atiwo le gema, atikɔkɔ le gema, ati kpuiwo le gema, zikpui le gema, kuku le gema, kplɔ̃ le gema.

Emɔdolawo. Amewo tsa tsitsre. Ŋutsua aɖewo do awu ʋe heɖiɔ kuku. Amewo ɖɔ kuku dzẽ. Amewo ɖɔ kuku gbemumu. Amewo do awu tsrɔlɔ. Amewo do awu abɔlɛgbɛ. Amewo le dɔ wɔm.

Exɔtuƒe. artiwo le ga ma. Pamplo le ga ma. Ŋutsu aɖe etɔ̃ wole mɔta ɖe ta. Woɖɔ kuku, wodo awu. Ame ɖeka do awu ʋi. Wodo afɔkpa. Ame ɖeka do trɔsa dze.

Nyɔnu aɖe le atikutsetse aɖewo dzram. Aŋuti le gama, tomatosi le gama, peya le gama akɔɖu le gama, abladzo le gama. Ele atikutsetse vovovowo dzram. Elé ɖeka laa si, ekɔ asi kɔtrɔ ɖeka. Ye ŋutɔ bɔbɔ.

nɔnɔme nutatawo wota esɔ amaɖe bɔbɔnɔ gasɔ dzi exɔ kɔkɔ le gama esi le gama amɔ tsatsitre

Amewo va etsikuƒe. Wo le enugo ɖe asi. Ɖeviwo le eme, ame tsitsiwo le eme, ŋutsuwo le eme, nyɔnuwo le eme. Amewo le etsi kum, amewo bɔbɔ, amewo do avɔ wu, amewo do awu yibɔ.

Enuwɔyitɔwo, wometena zɔ, wole edɔ yɔ na wo. Amewo bɔbɔnɔ anyi, amewo tsatsitre, ameɖe do awu dzẽ, ele enuŋlɔti l'asi ele nuŋlɔ, ameɖe hã le emɔƒonu l'asi.

Wole esrɔ̃ɖeƒe, nyɔnua do awu ʋe ŋutsu hã do awu ʋe, ŋ.., ŋutsu aɖewo tsi atsitre, wodo kotu, nyɔnuawo hã do awu ɖeka ŋgbee, wole dzidzɔ kpɔm.

Asamuxɔ, wotui ɖe dzi, wònye woame eve, exɔ do xoxo, amewo le me, nyɔnu ale bɔbɔ nɔ anyi, fofoŋti le gama, ame ɖewo hã le ɖewo sem, amewo hã le gegem ɖe xɔ me.

nyɔnuɔ ɖe bɔbɔ nɔnyi ebla ta wodó awu eko nu ɖó dzodzi agbawo le gama ele enutɔm

… ame ɖe kpa vi ɖe megbe

Azãɖuƒe. Amewo le gama sɔŋ. Amewo tsa tsitre. Amewo le ŋu ƒom. Nyɔnua le le ʋe ɖum. Edo dzonu asi. Ede dzuno ekɔ. Ebla ta. Edo kente. Amewo hã tsa tre gama.

Atikutsetsedzraƒe, ŋutsu aɖe tsatsitre, do awu abɔ lebe, do afɔkpa, atikutsetse vovovowo le gama, aŋuti le gama, apel le gama.

Emɔzɔla ale, wònye nyɔnu, ekpla baagi, wòdo awu, elé eŋuvi laa asi. Elé tsoobi hã la asi. Wòtsa

Ɖetugbuivi aɖe tsia tsi tre, edo kente, ede dzonu ɖe asi, ebla ta. Yevu nyɔnu aɖe tsia tsitre ɖe egbɔ. Yenu ŋutsu aɖe hã tsia tsitre ɖe megbe. Yevu ŋutsua ɖo kuku, yevu nyɔnua ɖɔ gankui.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ ate dzi, ate tsatsitre, ŋutsuɔ lé ati le asi, ekɔ bakɛt kpla ne ate, egbe le gama, ekpe hã le gama, ati hã le gama.

Enyagblɔlawo, amewo le dzidzɔ kpɔ, amewo lé kampee gbalẽ la si, amewo le keke dzi, amewo bɔbɔnɔ dzi, amewo le do, kekeawo nyakpɔ, amewo le ŋu me, amewo do awu ʋie, amewo do awu yibɔ.

Gbadagba aɖewo, wodo woƒe gbadagbawu wodo woƒe gbadagba kuku, wole zɔzɔm, gbadagbaŋu le wo yome. Amewo tsi atsitre eɖewo le asi fiam nu.

Ghana dukplɔla xoxotɔ, John Dramani Mahama, ele eŋu kum, ekplɔ amewo ɖa, kpovitɔwo le ŋuti, egbewo le gama, amewo le eŋuɔ me.

Enudzraƒe. Amewo le gama, kusi le gama, amlɔɔ bla nu, wodo awu, wodo afɔkpa. Ekplɔ̃ le gama, atiwo le gama. Wo bɔbɔ nɔ anyi, amewo tsa tsi tsre.

Enyadzɔdzɔgblɔlawo. Kpovitɔ le ga ma. Ŋutsu aɖe tsi atistre ekɔ gaŋkui de awu me. Amewo bla nu. Amewo hã le emɔƒonu ɖe asi, amewo hã le enu kpɔm. Amewo do awu. Ekpovitɔ aɖewo woɖɔ ekpovi kuku.

Ghane dukplɔla xoxo, ele kampe wɔm, amewo sugbɔ tataŋ, wodo kampewu, amewo lé enu le asi, amewo le dzidzɔ kpɔm, amewo le lele dom, amewo do awu ʋe, amewo ɖɔ kuku, amewo le zɔzɔ, wo tsatsitre.

Ŋutsu aɖe te tsi atsitre. Edo awu ʋi nɔnɔmetata le edzi yike nye Nana Akuffo Addo. Amewo sugbɔ ɖe ga ma. Amewo do awu ʋi, amewo ta avɔ, amewo bla ta, amewo le dzidzɔ kpɔm, amewo hã le nu kpɔm.

Amewo yie ameɖiƒe, ame le avi fa, ame ɖewo hã do awu, ame wo tsɔ aɖaka, amewo dze ŋgɔgbe, amewo le megbe, amewo hã nu kpɔm, amewo ɖɔ kuku.

Ɖevi aɖewo le dzidzɔ kpɔm. Wolé tableti ɖe asi. Wole fim kpɔm le edzi. Atiwo le gema, gbɔ̃wo hã le gema. Ame aɖe le vi ɖe asi. Wotsi atsitre.

Amewo wɔ eŋu ƒe mɔ yike atam ata zɔ eŋu, wotse atsitre le eŋti. Amɔ do afɔkpa, wodo awu, amɔ do awu yibɔ, amɔ do awu ye.

Amewo de tɔƒo va, eŋŋŋ,, tɔmeŋuwo sugbɔ le gama, amewo le tɔmeŋume, eɖewo hã le eŋua ɖewo me, eŋua ɖewo hã le gota, ɖewo hã le eshi dzi, wole elã xlẽm, eɖewo hã le eɖɔ kam.

emɔ dɔwɔlawo wóle emɔ dom wóle kɛtɛkɛ mɔ dom amoɔ tsatsitle amoɔ le dɔwɔm amoɔ ɖɔ kuku amoɔ dó awu abɔ legbe amoɔ dó awu tsrɔlɔ

Tometsalawo, wole ŋume. Wole atiglinyiwo ŋuti. Atiwo le gama. Egbewo le gama. Atiglinyiawo zɔzɔm. Eŋu hã le wo yome. Wole dzidzɔ kpɔm. Woɖiɔ kuku.

Amewo le ʋu me. Wòle gbetome. Atiwo le gama. Gbemelã hã le gama. Asɔveda hã le gama. Eto le gama, egbewo le gama. Eʋua le zɔzɔm. Wofɔ ŋkume dzi le lãwo kpɔm

Wole exɔ tum. Amewo lé sofi laa si. Wole ekpeku kum. Amewo hã le mashini trom. Amewo hã le zɔzɔm. Amewo do awu ʋee. Amewo tsa tsitre kɔ asi kɔ ɖo ali.

Amewo de ŋu tame, eŋua le zɔzɔm, agba hã le ŋua tame, atiwo le gama, ame ɖe hã tsi atsitre wodo awu amewo do afɔkpa, amewo do awu dzɛ̃, amewo hã do trɔza.

Ŋutsu aɖe tsi atsitre edo afɔkpa edo awu, edo trɔza elé eka la si exɔ kɔkɔ le gama, gama nyakpɔ, eŋuwo le gama light pole hã le gama.

Amewo lé Ghana fraŋga le asi. Amewo le zɔzɔm. Gbadagbawo le gama. Egbewo le gama. Nɔnɔmetatawo le gama. Wole zɔzɔ. Ame aɖe kɔ afɔ dzi

Edɔyɔƒe aɖe. Amewo mlɔ anyi. Woda shi le ame ɖewo dzi, ame lewo hã woda eya le wo dzi. Edɔyɔla le wogbɔ kpɔm. wooo kɔ asi kɔ da ɖe. Amewo do awu dzɛ̃, amewo hã do awu yibɔ. Dɔyɔla do awu ʋi.

Amewo le modzaka ɖem. Ghanatɔwo le gama. Dukɔ bubu me tɔwo hã le gama. Wo sugbɔ. Amewo tsa tsitsre, amewo bɔbɔ nɔ anyi. Amewo do awu dzẽ, amewo do awu yibɔ. Wole dzidzɔ kpɔm.

Yevudukɔme nyahelawo eɖewo tsi atsitre. Kpovitɔ aɖewo hã le f afi ma. Eŋuwo va yina. Emɔ zɔ afi ma. Amewo hã zɔzɔm. Amewo hã ɖo kuku.

Amewo le aɖaŋu ɖem, ame aɖe le mɔ dzi, ame aɖe lé agbalẽ ɖe asi. Woɖɔ kuku dzɛ̃, wodo awu tsrolɔ, gbodoza le gema, anyigba le yibɔ, gbodoza la zɔzɔm.

Nyɔnu aɖe tsia tsitre, ele evi ɖe asi, wodo awu ɖeka ŋugbi. Evie ŋutsuvi hã bɔbɔ nɔ anyi, ye hã do awu maa nɔ. Ŋutsu aɖe hã nɔ ga ma , eɖɔ kuku dzɛ eye wodo awu dzɛ. Nyɔnua ƒe enu vivi ne ɖevia.

Sikakuƒe, amewo le gema. Ame le do awu dzɛ̃. Ame lewo do awu ʋi. Amewo bɔbɔ nɔ anyi. Amewo le awuʋi gɔme. Amewo le gama. Gbodoza le gama. Wole eke kum.

Ŋutsu aɖe le zɔzɔm. Eɖɔ kuku. Ele kameƒonu ɖe asi. Ŋutsu aɖe hã le eŋua ɖe ŋuti. Edo awu yelo. Edo afɔkpa wo le zɔzɔm. Ene ha le ga ma. Ame aɖe bɔbɔnɔ dzi.

Dumeviwo, wole du me dzram ɖa. Amewo le zɔzɔm, amewo lé nu ɖe ta. Wodo awu, wodo afɔkpa, atiwo le gema, xɔwo le gema. Atiwo nye gbemumu. Neti hã le gema.

Ŋutsu metsitsi aɖewo , woe kɔnunu wɔ, ame ɖewo de egbe nane ekɔ, woɖɔ kuku, wodo awu dze, amewo hã do daba, wobɔbɔ nɔ anyi, amewo tsatsitre, amewo le nya gblɔm.

Ame aɖewo le bɔl ƒoƒe wɔm. Ame aɖewo bɔbɔ, amewo le enu ɖe asi. Wo wode nu asi, woɖɔ kuku. Ga ma nyakpɔ ewɔ abe egbe le ga ma nene.

Emɔzɔlawo. Eŋuwo le gama. Eŋuwo ɖewo le dzẽ. Amewo sugbɔ le gama. Amewo le awu ʋe gɔme. Aemwo le exɔme. Amewo bla ta. Amewo zɔzɔ. Wodo afɔkpa. Amewo lé nu laa si. Amewo le nudzra.

Ƒomawo wole enu kom, wolé agba la si, woɖu nu le eme, wo katã wosɔ ta ame le, ame ɖeka bla ta.

agbledeɖa alewo wótsɔ ʋu va gama wòle enu fiɔmowo alɛ eʋua lakɔ wɔdɔ amo tsatsitre amo ɖo asi ali amo dó awu yibɔ amo ɖo kuku amo tsatsitsre

Amewo le nu ɖum. Nyɔnua le lé enɛ laa asi. Ele enɛshi num. Ŋutsu aɛɖe hã lé kɔpo la asi, ele aha num. Ŋutsua bla ta, edo awu dzẽ, ekɔ nu dzẽ bla ta. Nyɔnuɔ le nu koom.

Yevu dukɔmetɔ aɖewo. Woƒo ƒu ɖe teƒe aɖe. Ɖeviwo le gama. Ametsitsiwo le gama. Wole eŋu ƒom. Wole modzaka ɖe. Ɖeviwo h. Ɖeviwo hã le ŋu, eŋu ƒom dzidzɔ kpɔm. Ametsitsi ɖewo hã tsa tsitre.

Sikakuƒe, ame aɖe ku tsi, ame aɖe hã le ba me tsram, amewo tsi atsitre, amewo do wɔlintin buti, amewo hã le awu ʋi gɔme. Atiwo le gema, gbewo le gema, amewo le dɔ wɔm. Ɖeviwo hã le gema.

Amewo le srɔ ɖem amewo tia tiyre amewo bɔbɔ nɔ anyi nyɔnua do awu ɣi ŋutsua do awu yibɔ xɔ kɔkɔ le gama gbewo le gama ame aɖe le agba aɖe ɖe asi

Enuɖuɖu, ɖeviwo le gama, ametsitsie ɖeka le enuɖu ma na wo, wo ɖa mɔlu, wose saseg trɔ ɖe dzi, wokɔ gatsi kpe ɖe ŋuti na wo, wole ɖuɖu.

Ŋutsaɖe bɔbɔ edo awu ele emɔƒonu le asi ele emɔƒonu la tsadzin, ɖevio le gama, ɖevio bɔbɔ, ɖevio do awu, wole emɔƒonu le asi, eshi le gama atiwo le gama.

Evu dzɔ ɖe edunyahelawo dome, amɔ kɔ zikpui le wo nɔewo lãmee, amɔ hã le du ŋum, amɔ hã le kamera dam, amɔ le anyi dzem, amɔ hã wodo awu yibɔ.

Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ anyi. Ekɔ nuɖuɖu da ɖe, ele enu kpɔm. Edo awu, aha le gbɔ. Nuɖuɖu le agbame. Sɔsedzi le wo axadzi

Etɔƒoƒe, ŋutsu aɖewo le tɔme ŋu me. Ame ɖeka aɖe le eɖɔ dam. Kusi le eŋua me, ŋuti le eŋua me. Wo medo awu o. ame aɖewo hã le ŋua ɖe me. Ame etɔ wò le eme.

Amewo tso tɔƒuƒe, ŋutsu aɖe lé elã ɖe asi, edo awu ʋe, wònye ame kɔkɔ, amewo le tɔmeŋu me, amewo bɔbɔ nɔ tɔmeŋu dzi, amewo lé tɔmeŋu le asi, amewo tsatsitre le etsie me.

Amewo le mɔ to. Amewo le zɔzɔm. Nyɔnu aɖe le gagbe ɖe ta eɖɔ kuku, edo awu. Wole zɔzɔm. Amewo le awu tsɔm. Amewo hã tsia tsitre, amewo hã le nu kpɔm.

Ɖevi aɖewo le du ŋu, eɖeɔ do afɔkpa, ŋutsuviwo le me, nyɔnuviwo le me, eɖeɔ medo afɔkpa o, egbewo le gama, atiwo le gama, exɔwo le gama, amewo le zɔzɔm.

Ŋutsu aɖe le enu dzram ebɔbɔ, ame aɖe le gasɔ dzi, edo awu ʋe, ame ɖe hã do awu yibɔ edo jeans. Ŋutsu aɖe kɔ asi de kotoku me edo awu wota avɔ ʋe kɔ nu bla ta.

Dzogbedzi, eŋu le gama, enu le ŋuɔ tame, taya le eŋuɔ gɔme. Amewo bɔbɔ nɔ nyi. Ŋutsuwo le gama. Nyɔnuwo le gama. Woɖo kplɔ̃, zikpi le gama, aha le gama, eshi le wogbɔ.

Amewo va ega ɖeƒe wo sugbɔ, wotsi atsitre, amewo le zɔzɔ, amewo kɔ asi de megbe, wodo afɔkpa, amewo wɔ ɖa, amewo kɔ nu kɔ bu ta dzi, ame aɖe lé nu ɖe ta.

Exɔtula aɖewo yi ke nye yevŋutsuwo. Wonye ame etɔ̃. Woɖɔ kuku, wotu sukuxɔ egbewo le ga ma. Atiwo le ga ma. Ameyibɔ hã le ga me. Edo wilintin buti.

Amewo le keke dzi nyɔnu aɖe le womegbe, ŋutsu aɖe ha le keke kum ɖevi aɖe le eƒe akɔme, ɖevia do awu dzĩ, ŋutsu ɖɔ kuku, ŋutsuvi aɖe ha le wodome wodo afɔkpa, wole ʋua ƒe axadzi, ʋua ha leŋgɔgbe nawo.

Emɔzɔlawo. Eyameŋu le gama, eyameŋuɔ lolo. Amewo gege le yameŋuɔ me. Amewo lé bagi laa ashi. Amewo do awu yibɔ, wodo afɔkpa, amewo do awu ʋee, amewo kɔ nu de kɔme.

Ƒometɔ aɖewo, ɖeviwo le egbɔ, ame ashishiwo le egbɔ, ɖeviwo bɔbɔ nɔ anyi, ɖevi ɖeka lé nuɖuɖu ɖe asi

Enusrɔƒe, ameɔ le gama, ameɔ wɔ ɖa, ameɔ do kot, ameɔ le nu kpɔɔ, nyɔnu aɖe tsatsitre ɖe wobe ŋkume, hele enu fie meɔ, ameɖe lé pɛn le asi, kɔmpita le wobe akɔme.

Ɖeviz ɖe wole bɔlu ƒom ame ɖeka le bɔl ɖe asi. Wole du ŋum le eyɔ me. Eɖewo do awu, eɖewo me do awu o. ame aɖewo le polu me, eɖwo do afɔkpa, eɖewo hã medo afɔkpa o. wole dzidzɔ kpɔ.

Nyɔnu aɖe bɔbɔ kese va gbɔ, ele nu kom nak ese, edo awu edo afɔkpa kesewo ƒe asike dzidzi, ɖeka le zɔzɔm eɖewo hã de dzi.

Enuɖuɖu, abladzo ɖiɖi ɖaɖa, koklozi ɖaɖa, elã le me. Kontoble le me, peya ha le dzi.

Zikpiwo le xɔ aɖe me. Nɔnɔmɔtata vovovowo le exɔme. nɔnɔmetatawo le egli ŋtsi. Zikpiwo nya kpɔ. Wowɔ gama wònya kpɔ.

Ɖevia ɖe wɔ ati ŋu. Nɔvia ɖewo le eme. Yeŋtɔ hã le eme. Nɔvia eɖewo le tutum. Eɖe hã tsia tsitre. Wodo awu, eɖe do afɔkpa, eɖe hã medo afɔkpa o. Egbewo le ga ma.

Ame aɖewo le kuteƒe. Ɖeviwo le ga ma. Ame tsitsiwo le ga ma. Amewo le avi fam. Wodo awu. Amewo kɔ asi ɖe ta, amewo tsi atsitre, amewo do awu dzi, amewo do awu ʋi, amewo do awu yibɔ.

Modzaka ɖelawo, wole ɖikem wodo ameka ale gba ha, wole ʋuti ɖe asi wole tɔmeʋume amewo le ʋua kum etsi le gama, egbe le gama, atiwo le gama.

Dzogbedzi ke egbe meli o, eke sɔ lala ma, amewo le zɔzɔm, amewo le ekposɔ dzi, amewo do awu, amewo tsi atsitre, amewo bla ta, amewo do awu tso amewo do awu, amewo do afɔkpa.

Enyakakalawo. Wokpe ta ɖe exɔ aɖe me. Amewo wotsa tsitsre. Amewo hã le piktsa ɖem. Amewo do awu. Wodo afɔkpa. Amewo hã kɔ. Amewo hã le kpue. Ekplɔ̃ le gama. Enuŋlɔti hã le gama.

Nyɔnu aɖe ƒe ame eve wole ʋe ɖum. Wode dzonu asi, wode dzonu abɔ, wode dzonu afɔ, wode dzonu klo dome, wotsɔ afɔ dzi. Amewo le gema, amewo do awu yibɔ. Amewo hã do awu dzɛ̃.

Nɔnɔmenukpakpawo. Wokpa ayameŋu, emɔƒonu le ga ma. Afɔkpa le ga ma. Gaŋkui le ga ma. Kuku le ga ma, enuŋlɔti le ga ma.

Amewo le aza ɖum, wole awuxe gɔme, amewo da avɔ le abɔ, efiewo hã le gama, amewo sa avɔ le ali, amewo lé awuxe le asi, tsatsitre…

Nyɔnu aɖe kpli eviɛ wobɔbɔ nɔ anyi. Nyɔnua ɖɔ kuku, nyɔnua do awu dzẽ. Ɖeviɛ hã do awu. Wo ƒete wode enu asi. Nyɔnua lé eseƒoƒo laa ashi. Ɖeviɛ hã lé xama le asi. Wo ƒete wole nu ko na wo nɔewo.

Ŋutsu aɖe le gasɔ dom. Edo awu dze. Gasɔ nyakpɔ, taya le egɔme. Ele zɔzɔm, ebla agba ɖe dzi. Agba kɔ. Agba ɖewo le abe exɔ ene

Ŋuse yi ke na amewo kpɔ edzo. Amewo tsi atsitre ɖe egbɔ. Amewo do avɔ dze. Wobla ta. Wodo afɔkpa. Amewo kɔ asi kɔ da ɖe edzi. Amewo hã le zɔzɔm. egbe le ga ma. Exɔ le ga ma.

Emɔzɔlawo, egbɔ le gama, egbɔ le ʋi, eŋu le gama, eŋua gblẽ, amewo le eŋua tame, amewo tsi atsitre, amewo do awu trɔlɔ, amewo do trɔza, wodo afɔkpa, ati le gama, egbe le gama.